Dzimba dzekugara. Pane miti iri pamberi pedzimba dzakavakwa, miti nemaruva. Tinoona kune vakomana vaviri varikufamba vachienda kudzimba idzodzo.

Nzvimbo inotengeswa doro. Motikari iri mumugwagwa nemusika wakavakwa. Mukati mune tangi remvura.

Nhumbi dziri kutengeswa pamusika. Pane murume ari kufamba akananga ipapo. Kumashure kwacho kune imba hombe yakavakwa nemudhuri wakaikomberedza nemuti muhombe uri mukati momudhuri. Kumberi kwacho kune munhu ari kutengesa madomasi nomuriwo.

Murume akagara patafura iri pamberi pake achiratidza kuti akavhura kombiyuta nechinwiwa chinoda kudirwa mvura.

Nzvimbo yedhorobha ine chitoro chekutengesa mafoni. Pane musikana akarukwa ari kufamba nemumwe vakawanda, neumwe arikufamba zvakare akabereka bhegi rake, nechitoro chekugeza nhumbi chiripedyo.

Nzvimbo yechikoro, ine vana vechikoro, nevadziszisi varikubva kuchikoro, nevamwe vakamira.

Murio werugare une hutano, mumunda macho makasakurwa hamuna kana sora, unoratidza kuti unodiridzwa nekuti une hutano.

Tafura yakagadzirwa nemuti ine zvigaro zvitatu zvitema.

Varume vakagara vakapfeka nhumbu dzinoratidza kuti vatambi vekarati. Vakagara vakatarisa kwakafanana kuratidza kuti kune munhu ari kutaura navo. Vakamirira kuzoita mutambo wavo wekarati.

Nzvimbo yedhorobha ine vanhu varikufamba vamwe vachibva vamwe vachiuya. Pane mukadzi akabereka bhegi nemumwe akabata bhegi akarukwa zvakareba nemidhuri inoratidza kuti masitoro.

Michero yakarongwa kuratidza kuti iri kutengeswa. Michero inoda kudyiwa nekuti unobatsira zvikuru pautano hwevanhu. Vanhu vanofanira kunge vachidya muchero iwoyu kuitira kuti utano hwavo huite zvakanaka. Vakuru nevadiki vanofanira kuudya.

Vakomana vakapfeka hembe dzekutambisa nhabvu dzineruvara ruchena nerutsvuku. Nemuzvina pembe akapfekawo ruvara rwe girinhi nezvichena . Varikuratidza kuti vari kutaurirana vari munhandare, kumashure kwacho kune miti.

Dzimba dzakavakwa dzinogara vanhu. Dzakavakwa dzichienda mudenga. Dzinogara vanhu vanenge vakawanda zvikuru nenhumbi dzakayanikwa pawaya dzevanhu vanogara imomo.

Dzimba zhinji dzemapuranga dzakapfirirwa nemarata dzinoratidza kuti dzimba dziri kugara vari kuvaka vakapfeka mahovhorosi. Nechekumberi kune imba yakakomberedzwa nebepa dema.

Nhumbi dzechidzimai, madhirezi nemabhegi akashongedzwa zvakanaka zvinotaridza kuti zviri kutotengeswa. Zvinhu zvinotaridza kuti zvakasonwa zvemhando yepamusoro.

Nharaunda ine matombo. Kumberi kwacho kune zvimbuzi zviviri. Chevarume nechevakadzi zvemhando isiri yekudira mvura.

Misoro yegonyeti. Kwekutanga kuno kune munhu akamira aine zvaakabata pagonyeti. Nemumwe arikuburuka kubva mugonyeti rinemusoro rineruvara rutsvuku. Kune mamwe zvakare akamira asi kumberi kune varume vaviri verudzi rwechirungu, vakamira kumberi.

Vatambi venhabvu vakapfeka hembe dzekutambisa. Umwe wacho akabvisa hembe yekumusoro umwe wacho akaisimudza mudenga. Varikuratidza kuti vakamira vachida kutorwa mufananidzo, kunge vanhu vakunda pamutambo wavo wavanga vachitamba.

Dhorobha rine vanhu varikufamba, pane mumvuri wemunhu akamira kwekutanga kuno kumberi kwacho kune vakamira vakabereka mabag, nevakadzai varikufamba nevari kutengesa ,nemotokari nemarobhotsi.

Sango rine miti. Imwe yacho ine minzwa neimwe yacho ine mashizha yegirini.

Zvimwiwa zviri kutengeswa nechingoro chekuzvitakurisa, nechi kura bhokisi chakaiswa parutivi, nemurume akamira kuseri kwazvo kusanganisira mvura.

Zviumbwa nezvivezwa zvakaita semapoto ane maridhi. Ichi chiumbwa ichi. Murume akamira akabata poto.

Pamba panezvituro zviviri zvetsanga zvirimumadziro. Parutivi pacho pane hembe dzakayanikwa pawaya, nemuriwo wakadyarwa, nemuti uriparutivi. Imba iyi yakavharwa mahwindo.

Mubhedha wakawaridzwa jira rine mitsetse mitsetse une mapiro maviri nemwenje negirazi nemufananidzo wevakadzi vakatsiga zvinhu pamusoro pegirazi.

Varume vana vakamira. Vatatu mumwe chete akagara pasi arikuita kunge ari kugadzira chitirakita. Kurutivi kune matayi akaungana nemotokari yerudzi rwerori hombe neimba diki yakavakwa kuseri kwerori.

Gonyeti jena rakatakura mabhero efodya. Kumashure rakamira rakatarisa kune sango guru kune miti nemakomo.

Nzvimbo inogara vanhu vanogara vakawanda mudhuri wakavakwa uchienda mudenga nevanhu pazasi pacho pane vanhu varikutengesa pane vakagara kuno vane magaba nemigomo iri kuyererwa fetiraiza nevakadzi vakagara vachitengesa nemasaga efetiraiza varikuyerera.

Muti wenyemba. Nyemba idzi dzichangobereka. Dzinogona kudyiwa dzakadai dzochekwa chekwa dzakadai dziri girini kudai. Dzotobikwa dzigodyiwa kana kuti dzinomirirwa dzooma dzozobikwa dzaoma.

Munhurume akarara mumotokari mukati. Kumberi kwacho kune motokari dzimwe dzakamira dziri kuonekwa nepagirazi remotokari.

Midzi yemiti yakacherwa, yakaomeserwa pajira dzvuku. Mberi kwacho kune jira rine mitsetse michena neyebhuruu.

Sadza ririmundiro nenyama irimo mupoto nemurivo, chimugwaku chekupakurisa sadza nemurivo unenge mufusha nenyama inenge yakaoma.

Musoro wechitima uri kufamba munjanji, njanji simbi yakasimba zvikuru kumarutivi kwacho kune huswa nemiti yakawanda musoro uyu uri kuratidza kuti une zvawakatakura.

Mukadzi. Pamberi pake pane machira. Parutivi pake pane tebhuro.

Vanhu vakagara nzvimbo inenge nhandare. Ine musikana ari kufamba akapfeka zvokutambisa nhabvu.

Nzvimbo ine dzimba nevanhu varikufamba nemotokari dzakamira nemiti yakawanda, pane munhukadzi akapfeka hembe chena nezvigaro zvakagadzirwa kuti vanhu vagogara.

Nzvimbo yedhorobha nemotokari dzakawanda dzirikufamba mugwagwa nedzimba dzakareba nemotokari dzakawanda dzirikufamba mugwagwa. Nevanhu vakawanda varikufamba nenhumurume akabereka bhegi rake mukadzi akabata rake. Kumberi kwacho kune kombi irikuuya.

Nzvimbo iri kutengeswa bhutsu. Pane mudzimai akapfeka hembe yebhuruu nemurume akapfeka hembe yebhuruu nebhurugwa dema akabereka bhegi. Neche kumberi kune mudhuri wakavakwa uri kuratidza kuti hauna kupera.

Nzvimbo iyi inogadzirwa matayi ine matayi akawungana nemotokari iri mumugwagwa. Mberi kwayo kune dzimba dzokugara.

Chitoro chine dhoo hombe dema nevheranda. Kumberi kwacho kune chakavakwa chekutengesera. Kumberi kwacho kune chimwe chakavakwa chine dhoo remarata. Kumberi kwachona kune chakavakwa chemapuranga nemiti.

Mvura zhinji irikuonekwa nekusvibira kukuru. Ine hove dziri kuonekwa pano nepapo. Nezvimaruva zvinobuda mumvura zvinoita chikafu chehove.

nharaunda yedhorobha ine zvivakwa zvakavakwa zvichienda mudenga. nemotokari dzakamira parutivi pomugwagwa, nevakadzi nevarume vakamira.

Mudhuri wakavakwa nemasimbi ebhuruu. Muti wegirinhi. Motokari dzakamira nemaruva akadyarwa .

Teki risina tambo.

Nzvimbo irikuratidza kuti idhorobha inemba yakakura zvikuru nemotokari yakamira padivi nechepamberi , imba iyi ine mafafitera akakura negedhi remasimbi.

Zvidhina nematombo zviri kuratidza kuti zvakabviswa pachinhu change chakavakwa chakapwanywa. Mberi kune kamba kanenge toyireti. Nechokumberi kwachona kune imba ine mahwindo asati apera zvakare nomuti.

Motikari mbiri dziri mumugwaga wetara. Kumberi kwacho kune miti nemudhuri wakavakwa ukuratidza kuti wakakomberedza zvinhu zvakakura zvikuru.

Nzvimbo iri kurakidza kuti idhorobha nemurume akamira akazendama madziro anenge ari kuita zvekuchinja mari nemumwe akabereka bhegi rake ari kufamba. Motokari dzakamira nezvitoro.

Kune mibhedha miviri irikuratidza Kuti yakagadzirwa ipapo nemurume akapfeka hovhorosi yakabvaruka mabvi. Kumashure kwakwe Kune chimwe chinhu chakagadzirwa. Nechekumberi kwacho Kune zvimwe zvinhu zviriko ne compressor ye yero ine mavhiri .

Butsu nhema dzechikadzi dzinowanzopfekwa munhu kana achida kufamba zvake kunzvimbo dzakareba hadzisiri gogo.

Komichi kana kuti kapu ine tii inemukaka, nendiro inemabhisikitsi ebhurauni zvakagadzikwa patafura yemuti.

Nharaunda yedhorobha inevanhu vakamira. Nechekuno ndirikuona varume vaviri mumwe akavhara muromo, nemotokari nebhazi zvirikufamba mumugwagwa.

Zvidhina, matombo, ivhu rakaungana rinenge rokukanyisa zvidhina nematombo nemiti yakawanda nemisha iri nechekumberi.

Sango nemiti ine minzwa yakaoma. Kurikutaridza kuti kune zuva nekuti kune miti yeimwe mimvuri. Mimvuri irikuoneka kune miti mishoma ine mashizha asina kuoma.

Furira mudenga imhuka yakakura zvikuru, asi yakareba kuenda mudenga zvokutodarika miti. Apa ine mavara mavara muviri wayo wese.

Nzeve nemhete dzakasiyana siyana. Yakashongedzwa nemhete dzakasiyana siyana. Dzakanaka zvikuru. Dzinopfekwa nevana vechidiki kazhinji. Vana vanoda kuchena vanoziva kupfeka kwakanaka kwemhete dzemunzeve.

Mukombe wakabatwa nemunhurume akapfeka juzi jena. Mukombe unohwinwa kana paita mutambo watambwa zvikuru sei mutambo wenhabvu. Kumashure komunhu uyu kune vanhu vari kufara.

Pachikoro pane pekuyambukika pane masimbi kumberi kwacho kune mudhuri wechikoro nevakomana vaviri vakamira mumwe wacho akabata mudhuri nemiti ikudonhedza mashizha.

Mabhasikoro akazendemiswa pane chivakwa chakaiswa nesamende nemamwe akazendama pamuti. Kumberi kwacho kune motikari chena.

Muti wakaoma wakamhara shiri ina, mbiri dziri dzirikuboshwe imwe chete iri kurudyi imwe yacho iri kumusoro. Muti uyu hauna kana shizha ririkuoneka.

Murume akamira akapfeka hembe yebhuruu nebhurigwa dema. Akamira padhuze nematombo maviri. Kumberi kwake kune mudhuri wakavakwa nemiti. Mudhuri uyu wakavakwa wakakomberedza

Madhadha anemavara akasiyana siyana. Mwamwe machena, mwamwe matema. Nyama yedhadha inonaka chose, asi inodakubikwa yamboomeswa kana kuti yadonha ropa.

Bindu rine muriwo wakareba. Pazasi pacho parikuratidza kuti mune mahuswa. Nechekurutivi kune muti wemuchero wakadyarwa, uri kuita kunge muremani kana muorenji.

Mudzidzisi wenhabvu akabata mapepa anenge arikusheedza mazita evana nokuti ndirikuona mukomana uyo akasimuka arikutobva pane vamwe, vanenge varikuti asheedzwa obva asimuka. Vamwe vatomira kare, bhora rinenge rava kuda kutanga kutambwa.

Manekiresi nemhete zvemabhidzi zvine makara akasiyana siyana.

Musikana akarukwa musoro zvakanaka zvemaraini maraini parutivi, akatorwa mufananidzo wekuratidza kumberi nekumashure kuti zvinyatsooneka kuti akarukwa zvakanaka.

Imba yakavakwa yakagadzirwa zvakanaka neroni nemaruva

Mugwagwa une tara nemotokari dziri kufamba, kurutivi kwacho kune mudhuri wakavakwa nemiti yakawanda

Miti muviri mumwe muhombe nemudiki. Mudiki wakamera padhuze nemuhombe, uye wakatemwa uchikwaturwa makwati.

Motokari nemabhazi zviri kufamba mumugwagwa une tara. Motokari iri pamberi haina nhamba.

Tsuro dzirimudanga radzo, dzineruvara ruchena. Tsuro dzakawanda zvikurusa. Dzirikuratidza kuti dzakatogara zvadzo dzakadekara.

Mugwagwa mukuru uri mudhorobha urikufamba motokari, nechekumberi kune motikari dzakamira, nevanhu vakamira vakazembera mapouro nemudzimai akatakura zikadhibhokisi.

Shumba yakagara iinekamwana kayo kakaikwatikira kumusoro nenzeve dzakafanana nedzemwana, nemaziso akafanana neemwana. Zvakatarisa divi rimwechete, apa dziri musango.

Imba yemudhorobha yakawakwa zvakanaka pamberi pacho pakaiswa matombo nemahwindo hombe ne madiki maviri nepanomiswa motokari

Muti wemupopo une mapopo asati aibva achiri girinhi nemamwe acho aakuratidza kuda kuibva maviri.

Gombo munda wakapedzesera kurimwa kare nechikomo chine miti.

Murume akamira patayi nemotokari dzakawanda dziri kumashure kwake dzakamira dzisiri mumugwagwa nezvivakwa zvirefu zvakaenda mudenga.

Wadhiropu ine madhoo maviri negirazi pakati. Yakanaka zvikuru iri yetema. Inochengeterwa nhumbi.

Imba irikuratidza kuti ichangovakwa. Ine dhoo rinemasimbi nemahwindo anemasimbi zvakare.

Muti une mabhasikoro ari pasi pao akazendamiswa matatu nemotokari iripedyo nemabhasikoro aya chena. Padhuze nemabhasikoro pane zvidhinha zvesamende.

Matai akaungana akasungwa netambo ine ruvara rutsvuku neruchena, nemotokari yakatarisa kumatai, yakamira yakatarisa kumatai.

Varume vashanu vakamira. Mumwe wacho haana kupfeka hembe akapfeka chuma nengundu akamonera jira reredzo. Vamwe vacho vakamira vakatarisa. Arikumberi ane chinhu chaakabata muruoko arikuratidza kuti ndiye arikutaura nemunhu anengundu.

Nvimbo yemusika ine vanhu vakamira varikutenga nevarikuratidza kuti varikungofamba vakananga kuzvitoro zvinobhejwa mabhiza.

Masora nemiti kana kuti huswa nemiti.

Varume nevakadzi vakagara. Kune murume akamira nevamwe vakadzi vakamira vakaungana. Vari kuratidza kunge vane zvavari kutengesa.

Nzvimbo yedhorobha inevanhu. Kokutanga kuno kunevarume nevakadzi vakamira. Pamberi pavo pane motokari nedzimwe dzakamira. Kumberi kwacho kune zvivakwa zvakaenda mudenga.

Gonyeti remotikari rinemavhiri makuru akawanda zvikuru. Gonyeti iri rine musoro muchena. Kumberi kwaro uko nechekumashure kurikubudikira hutsi.

Mugwagwa mukuru unofamba nemotokari. Parutivi pemugwagwa pane uswa wakaoma nemiti yakakomberedza nemotokari dzirikufamba mumugwagwa. Kumberi kwacho kune mudhuri.

Vanhu vakagara parivare ne vakagara pamadombo nevakamira panemudhorofiya vakamera padyo nawo nekumashure kwevanhu nematombo nesango kumashure kwacho

Ambuya vakafuga jira ravo, muhuro mavo vanenekiresi nemadhikausi munzeve, vakachembera.

Gedhi resimbi rakapendwa neruvara rwegirinhi. Kurutivi kwacho kune maruva neivhu ririkuonekwa nezvimatombo zviripo.

Sango rinemiti imwe inemashizha egirinhi. Neimwe inemaruva. Neimwe yakaoma.

Musika unotengeswa mabanana. Ndirikuona mukadzi nemurume varikufamba, kumberi kwacho kune imba yakavakwa nemarata nemahwindo ari mudenga.